Wolaytta biittan henjjera uukkanassi go'etiyoobatuppe issoy haga; ha misiliyankka diyaage turadan zaa'di mokkidi ayfin yaanin qanxxidi melissoogee ikka gosiya getetees.